Paɣaba n ʒɛ kom ni bi mini dabba ka so ʒɛ kom kpaŋa ka so chinchin ʒiɛ ka yɛ liiga boɣa jihi ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka bia ʒɛ o sani ka bi yɛ niɛma o bi so daliya

Kom n doya ka injin booti nim bɛ dinni ka tihi sa kom maa ni injin booti nim maa zaɣ piɛla bɛni ka zaɣ sabila biɛni ka zaɣ ʒiɛhi biɛni

Dabba n diɛmda dabba maa mii so yiɣimi o ka zuɣusaa o mii ka tingbanni ka so mii chana ka so jinjɛm ka di nyɛ jinjɛm waɣanli ka bonbo zaɣ piɛla ka yɛ singirɛti ka di nyɛ zaɣ piʋlli ka so gbubi luŋ n ŋmɛrili

polinsi n-chana ka so be o tooni ka koonda ka sɔ jinjam ka di nyɛ zaɣ' ʒee ka ye liiga ka di nyɛ zaɣ' piɛlli ka polinsi maa ŋun be nyaaga maa ka o gbubi paɣa zaɣ' piɛlli o nuu ni.